Ebi n'ebimuri birungi biine erangi erikwakayaka nungi erikweera hamwe n'eya paapo ebimuri ebi nibibasika enjoki kunyuyutamu omweyenge oburagihwere kukora obwoki enjoki eteekami aha mutwe gw'ekimuri